Ba kisi ya komela.

Lopango ya ndako eza na ba sekirite likolo po monguna akota te.

Lipapa ya kolata ya mwindu.

Ambulance liboso ya l'hôpitalo.

Basabuni oyo ya ko sokolela bilamba pe na nzoto.

Mafuta ya kopakola ya basi.

Bana basi misato bafandi libanda baza na ba suki ya kitoko.

Kisi ya mai ya komela.

Mituka liboso yabanze te.

Mutuka basalisaka pona kotonga ba ndako pona kosala balabala na ba biloko minene minene.

Esika ba tekisela ba sabuni yako sokola bilamba na yako sokola elongi.